Vantu neuwandu hwavo vanovhakachira ndau dzezvibhehlera kana kuchinge kwaita nde nda yapararira mukati mwentaraunda dzevanogara.

Kune zvitenda zvinotenderera mumphepo, ngekudaro madhokodheya vakugara vakapfeka mbatya dzekudzivirira kuti vasabatwa nezvitenda izvozvo.

Munezvirwere zvakaparadzana mukati mwekurarama asi kwega kwekuti chitenda chechinge chanyuka muntaraunda, vanhtu ngavatsvake ruzivo rwakadzara kubva kunaana mazvikokota muzvibhedhlera zvedu zviri pasinde.

Zvirwere zvakaparadzana zvinobata vantu veruzhinji mwetinogara tinosisa kurumba navo vantu ava kana isusu vakona tiende kuzvibhedhlera tinohloyiwa nekudetsereka zvakadzara.

Vana vadoko pavanobatwa ngentenda dzakaparadzana mukugara kwedu, vanosisa kuenda kuchibhedlera kunorapwa kubva muchitendacho.

Munharaunda yega yega panoita nguwa dzinopararira zvirwere zvinotapurirwana, kuda ngekugwamana kunoita wana wadoko mukutamba, saka wanosisa kuvhakachira zvibhehleya.

Pega pega panobuda nhenda dzakaparadzana munharaunda mwedu , veruzhinji vanokurudzirwa kuti vaende kuzvibhedhlera vohloyiwa.

Tinoziya kuti zvirwere zvakawanda wanda. Vanoita nezvekuhloya matenda, vanowanikwa vakangwarira veyibata hutenda hunenge wanyangira nyika.

Muntaraunda mwedu dzirimwo nedenda dzinobuda asi vantu vanokurudzirwa kuvhakachira kuzvibhedhlera kuti vandoona rubetsero rwakazara kubva kunana mazvikokota mukuita kuti hurumende yedu idetsereke.

Kuti vantu vazvidzivirire kubva kuntenda dzakaparadzana vanosisa kupfeka mbahla dzinovadziirira kubva kune zvakaparadzana kudhibanisa besha mupengo.

Panezvitenda zvinowanikwa ngevantu zvakanakisa siyana panezvimweni zvitenda zvinotyisa zvinowana pakufema mweya mumwe chete vantu ngavadzivirire.

Mumagarire edu mumamana edu tinokurudzirwa kuzi pega pega panobude zvirwere zvatinoziya nezvetisongaziii ngativhakachire zvibhedhlera kune vanounyanzvi vanotibhiira kuti topona ngei toita maponerei.

Mune zvitenda zvakaparadzana mundaraunda dzedu zvinoita hai kuti vantu vakone kohloya kuzvibhedhlera kana vachinge vabatwa nezvitenda izvi.

Vantu pasirino reshe vane kodzero dzekupota veizwa mashoko ngechenjedzo nekukurudzirana kuti vantu vagare vakati mhoryo vanosisa kuitei mukati mwendaraunda dzawo.

Pashi rino reshe nekudzara kwaro vanorwara vane kodzero yekundorapwa muzvibhedhlera zviri mumasinde mwawomwo vasagariwa navo mumizi ngekuti azvizi kunaka.

Tinokurudzirwa kuyaiya kana kuchinge kwanzi vantu ngavauye kumuhlangano unoita nezveutano, kana kunzi vantu ngavauye vabairise vana vavo, toenda todetsereka.

Tinokurudzirwa kuvawo nemvura yakachena pamamizi pedu. Pashi reshe riri kudziona iri nguwa yakanaka kuti muntu weshe ahanire kuti mvura yakachena.

Muzvibhedhlera medu, tinokurudzirwa kuti muntu weshe, awuyeko. Vanoti, munhu wese unekodzero yekurapiwa nekupiwa ruzivo nanadhokodheya.

Vana vadoko munharaunda dzedu vanopuwawo dzidziso yekuzvidzivirira kubva muzvirwere zvakaparadzana kakurutu nekutoziva kuti vanodini chirwere chabuda.

Pashi reshe rinomboita mihlangano namadhokodheya kuti vaudzwe zvinenge zveinesa mukati mebandiko ravo rezveutano kuti vawane kukunda.

Pashi reeshe ,rinoda kuti muntu wese ahanire kuva nemvura yakachena. Hino mapato akasiyana-siyana, anodetsera hurumende, ngekupa vantu mvura yakachena.

Pashi reshe vanthu vanopota veigara pashi kuri kupanana mazano ezvinoitika mukati mwezveutano kuti vanthu vagare vaziya zvirwere zvingadaro zveida kuuya.

Pasi reshe rinokurudzira muntu weshe nenyika dzeshe kuti dzive dzinoita kuti muntu weshe ahanire masoko anoita nezveutano.

Ikodzero yemuntu weshe mukuru kana mudoko kuti kana achinge arwara unondohloyiwa pachena pasina mutuso ndzivo zvinobhuyiwa ngentaraunda yetinogara.

Pashi rino reshe pane nguwa idzo vantu vanobhuirwa ngekunaka kwakaita bazi rezveutano nekodzero dzavo kuti vanofanira kudini.

Nyika nenyika pashi rino reshe ikodzero yevantu vanenge veirwara kana vakagwinya kuti vapote veindohloyiwa kuti zvakati mhoryo ere mungazi dzawo.

Panenguwa dzakakosha bazi rezveutano pashi rino reshe reinocherechedza kushanda nekukosha kwemvura kukosha kwevana vadoko kukosha kwendaramo.

Tinogara nevantu vanotwaya vanorwara bani, ngativachengetedzei teivatarisawo hutano hwavo, yeivapa chikafu, teivagezesa nekuvatarisa kuti avadzikuwadzi ere.

Vanoita nezveutano vokurudzira munthu weshe kuti ave neruzivo runoita ngezvechirwere chendxondo kuitira kuti kana munthu einge abatwa nacho awane kupona kuchibhedhlera.

Vanorwara ngonxo vane kodzero yekuenda kuchikora kana vari vana vadodori zvuriyowo zvikora zvinotora vana vanenge vane hutenda hwakadaro.

Mundaraunda dzatinogara tinosisa kuita kuti vanorwara ngendxonxo tivadetsere nekuvaremeredza nekuvapa rudetsero rwakakodzera kakurutu kuvaendesa kuzvibhedhlera.

Vanoita nezvemutambo dzakasiyana siyana vanokurudzirwa kutasamura miiri dzavo nguva ngenguva kuitira kuti vakwanise kugwinyisa mabhonzo avo vasazova vanowirwa nedambudziko.

Kunewo zuva rinocherechedzwa pashi rino reshe rine chekuita nekurangarira vanorwara ndxondo, kuti vazoo vari vantu vanogariwa navo zvakanaka.

Zvibhedhlera indau inovhakachirwa ngevantu vanege veyi rwara, kana kuti vasingazwi zvakanaka mukati mwenyama dzavo, izvi ndizvo zvinofanikira kuyitwa munguva yega-yega ,kana kundotsvaka ruzivo rwekuti chitenda chauya tinodini?

Nguva dzeshe, mukugara kwedu, tichinge tarwara kana tadziya mwiri, tisagara, ngativhakache kuenda kuzvibhedhlera tindoona rudetsero rwakakwana.

Zvibhedleya zvinayo mishando yekurapa vantu vanenge varwara munguva yavanenge vabatwa nentenda dzakaparadzana .

Zvibhehlera zvedu zvidodori zviri kuwanikwa zveivandudzikawo zveiningirika zveikwanisa kutodetsera vanamai vanenge vakazvitakura kuhloyiwa.

Muzvibhedhlera medu zvidodori zvowanikwawo munharaunda inogara veuzhinji zvine madhokodheya nana mukoti vanozvikwanisa kubetsera vanenge vaine zviyayiyo .

Munguwa inorwara vana vadoko vachivhakachira zvibhedhlera vanosisa kupuwa mutombo kana majikeseni anoenderana nezvitenda zvavanenga vavhakachira kuchibhedhlera.

Vantu veshe pavanorwara ,vanosisa kuvhakachira zvibhedhlera, kuti varapwe kubva kunhenda dzakaparadzana , vasagara mumakanyi ngekuti vanorapa variyo.

Muntaraunda mwedu munosisa kuva nendau dzekurapirwa, dzatinoti zvibhedhlera ,iyo vantu varwara ngezvitenda zvakaparadzana vanoenda kundorapiwa.

Mundaraunda dzatinogara dzakaparadzana tinosisa kunge tine ndau dzekuzorapwa dzinoitwa dzinoita zvibhedhlera zvekuti vantu veshe vachinge varwara nedenda vanondodetserwa Kona iyoyo.

Zvi bhedhlera zvedu zvi dodori zvino wanikwawo zvaka hlamburuka zvine utsanana ngekuti zvine zvinyorwa zvino kombidza kuti zviro ngazvi gare zvaka chena.

Tikavhakachira zvibhedhlera tinondoona zvirimwo zvipambureki zvinokomba kuti ino kunoitwa ngezvei , ino kunoitwa ngezvei ino kunoitwa ngezvei.

Zvibhehlera zvedu zvidodori zvowanikwa zveiite zvishomani. Vemuntaraunda vobatana kuvaka zvibhehlera izvi. Hurumende ngaivadetserewo.

Muntharaunda dzedu tichinge tarwara tahlupika nenhenda ingaa irir zvayo tinokone kuhamba teienda kuzvibhedhleya dzimwe nguwa zvibhedhlera zvinouya mwatinogara toto detsereka.

Mwetinogaremwo dzirimwo ndau dzinozi zvibhedhlera, dzinovhakachirwa ngevantu vanenge vabatwa ngezvitenda zvakaparadzana kuti vandorapwa kuti zvisaangira kutapurira kana kuenda pane umweni zveibve paneumweni.

Vana vadoko vachinge varwara vanosisa kuenda ku chibhedhlera ko baiwa majekiseni ano enderana ne chitenda chavanenge veizwa.

Zvibhedhlera zvedu zvinavo vashandi vane ndxondo dzakapinza vane urozvi neuropi kuti vadetsere veshe vanenge vavhakacha kuti vaone kuhloyiwa

Dzirimo ndau dzinodetsera vantu vanenge vanezviyaiyo muntaraunda dzedu idzo dzakanasirirwa kuti dzidetsere ngekukasika vantu vane zviyaiyo.

Muntu veshe pashi pano kana achinge arwara tisagara mumizi. Ngativhakachire zvibhedhlera kuti tindovana rubetsero rwakakwana. Pane kuti tidare tifirwe ngevatenda tisina kuenda kuzvibhedhlera.

Tinokurudzirwa kuva vantu vanodetsera nharaunda yavo, vantu varikubatana veizvivakira zvibhedhlera zvidodori, pindawo muzvirongwa zvakadaro.

Dzirimwo ndau dzakaparadzana dzinonzi zvibhedhlera uko kunoendiwa neveruzhinji kana vachinge vabatwa nezvitenda zvakaparadzana kuri kuti mumagariro avo.

Muzvibhedhlera zvedu iriko midziyo iyo yakaparadzana kunyazi nezvekufuka varwere kana vachinge vapuwa mibhedha yekuzororera.

Zvidzidzo zveutano zvinotorwa ngevana vanenge vabudirira maningi muzvidzidzo zvavo zvepashi, zvinoda munhu unendhlondo dzakapinza kuita dhokodheya.

Tino kurudzirwa kutivo vana vedu tivaendese kuzvikora zvinoitwa nezve utano vafundire madhokoteya awande vana mukoti vawandewo tibetsereke se ndaraunda.

Muzvibhedhlera zvedu ,iriyo makamuri , dziriyo mphatso dzinongwaririrwa midziyo yakaparadzana, uye neanamazvikokota ,mune mwavanoshandira.

Chiyemuriro chemuntu veshe pashi pano. Ngechekuti kana achinge arwara akone kuende kuchibhedhlera, kundobetsereka kunyazi haana mutuso.

Mune zveutano varimwo vantu vakadzidzira kudetsera vantu vanenge vauya vane zvitenda zvawo mundau dzakaparadzana kuitira kuti vantu vasafira mumamizi.

Tine vanezveita vezveutano vanokurudzira vana vanenge vane ndxondo dzinotwa dzinotora vakwanise kuendawo kundofunda maererano nezveutano kuti bandiko ravo rive nevashandi vakakwana.

Vane vanofundise nezveutano vanotofundiswawo kuti vazova madhokoteya. Tinozvitenda ngekubonga ngekuvapo kwezvikwanisiro kuti vafunde ngemwazvo.

Veruzhinji vanopuwa ruzivo hwakavandudzwa hwemandorokwati kubva kunana mazvikokota vakafundira nezveutano apo vanosisa kupa vantu nguva yeshe yavanenge veisisira kuwana ruzivo urwu.

Zvidzidz zvinoenderana nezveutano ngazvive zvinohanirwa naani naani kubve kuntombi kusvika kuatana kuti vantu vagare vaneruzivo vadetsereke.

Zvidzidzo zvinoita nezveutano zvinodzidzwa nadhokodheya namukoti nyangwe neumweni muntu weshe unofanirwa kuva neruzivo kuti nyika yedu ichengetedzeke.

Kune zvikora zvino fundiswa vana vedu vanenge vada kuita madhokodheya zvine midziyo yakanaka yamho ngati tendei hurumende inoti detsera mune zvichemo zvedu zveshe.

Mukugara pashi rino reshe panenguwa vanhu yavanogara pashi veibhuirana ngezvemitemo yekuti chitenda chakadayi chinosisa kudini, munhu akakura akashaisha unosise kuzwini.

Pasi reshe nenyika dzeshe dzinomboita mihlangano dzevakuru venyika nevezveutano kuti vahleye kuti chiinyi zvingaite kuti vawandudze bandiko reutano.

Pashi rino reshe rinosungudzira vantu kuti vave vantu vanoda kuziva ngezve hutano hwawo uye vave vantu vanoyayiya panodaidzirwa zvehutano.

Vezveutano vane mutemo yavanopa nguva ngenguva inosise kutevedzerwa ngevantu vanoshanda mubazi rezveutano zvinenge zvakaenzana pasi reshe.

Muzvibhehlera medu vantu vanotopuwawo pekuwata veidzororera veimirira kuuya kwadhokodheya kuzovahloya nekuvapa mitombo.

Ntaraunda yega-yega ine utano hwakanaka kubudikidza ngekuti munenge mune zvibhedhlera izvo kwavanoenda veindoona ruzivo rwunoita kuti varapike.

Zvibhedhlera zvedu zvikuru nezvidoko zvinosiso kugara zvakachena. Vantu vanofanirwa kuita utsanana kuitira kuti zvitenda zviite zvishomani.

Zvibhedhlera zvedu zvinosise kuwandunzwawo kuti zviwakwe muntaraunda dzinogara veruzhinji kuti vadetsereke vasahamba mimango dzakakura kana kutsvaka zvimovha kana waita denda.

Dzirimwo movha mukati mwezvibhedhlera dzinobetsera kutwara vatenda varwara kubva kunenge kwa kwarirwa kuuya kuzvibhedhelera kana kubviswa pachibhedhlera chidoko vachiiswa kuchibhedhlera chikuru.

Muzvibhedlera zvedu pashirino mundau dzakaparadzana ,mune zvipampureti zvinenge zvakanyorwa kuzwi zita rechibhedlecho nendau yachinowonekwa kuita kuti vantu vasarashika.

Muzvibhedhlera mwedu ndidzo ndau dzinoita kuti vantu vakaita zvitenda vavhakachire veindohloyiwa kuita kuti zvitenda zvavanonge veizwa zvirapiwe.

Ngatitedzerei mitemo yenyika ino tiende kuchibhehlera kunohloyiwa. Vana mukoti vahloyevo veiteedzera mitemo dzenyika yedu.

Vantu pavanonyorerwa mutombo ndianadhogodheya kubudikidza ngentenda dzavanenge veizwa vanosisira kuenda kuzvitoro zvinotengesa mitombo iyii, vasangotenga peshe-peshe ngekuti izvozvo zvine ngozi.

Vazhinji vanoita kunge vantu vakafa pasi sehari. Avadi kuenda kuzvibhedhlera kunohloiwa. Vamweni vakahloiwa, vakasapiwe mitombo apapo, avaendi kootenga.

Kune mafuta yechizvinozvino anonasiriswa kuti hai mitombo idzi dzinge dzeibva ngemukati mwenyama dzechiite kuti muntu asaite tsanga Kana kuti ganda rakakwasharara.

Pega pega patinorwara ngezvitenda zvakaparadzana tinosisa kuvhakachira zvibhehlera kuti tionane nana mazvikokota vatidetsere.

Tinokurudzirwa kuva vantu vanosimbisa makodo avo ngenjira dzakasiyana siyana kuti tisabatwa ngezvitenda zvemukati mwenyama takarivara.

Mukurarama kwevantu mazuvano kubudikidza ngechikafu chetinorya ngazi yorumba zvakadarikidza zvinoita kuti hai, vantu varambe veivhakachira zvibhedhlera kundohloyiwa.

Tino kurudzirwawo sevana vanoda nyika yavo kuti kana vanenge vabuda veyihloya zvitenda tiendewo neuwandu hwedu teyitsigira chirongwa.

Tine zvitenda zvakasiyana-siyana, asi kune zvimwe zvitenda zvisingacharapiki ngemitombo ngekukasira. Zvitenda izvi zvinosisokukasirirwa kana wabatwa ndicho.

Zvichienderana nekuti muntu ega ega unozwa chitenda chiri mukati mwenyama dzake ndizvo madhokodheya anomudetsera zvichienderana nechitenda chaanenge vahloya.

Panguwa yega yega yatinorwara kana kuzwa matenda akaparadzana arimukati menyama dzedu ngatiende kuzvibhehlera kunotsvaka ruzivo kana rudetsero zvichienderana nechitenda chetinozwa

Madhokodheya edu anoshanda akawanda apo achinge avhiya muntu kubvisa chitenda chinenge chirimo vanokuridzirwa kunge vakadhloka zvekuzvidzivirira kubve kudera kusvika kudzasi.

Vantu vakura vaobatwe nezviyayo zvakasiyana siyana zvino kurudzirwa kutengawo zviro zveku vanongira kuti ngazi iri rumba sei kuti mugare maka vahloya kumbatso.

Zvitenda zvirikuita zveiwanda zveisiyanasiyana zvimweni zvitenda zvinotangire mukati zvikachengetwa zvisina kunohloyiwa zvinozobude kubanzi azvicharapiki.

Muzvibhehlera mwedu murimwo munhloyiwa zvirwere kana zvitenda zvakaparadzana zvinenge zviri munyama dzedu ndizvo tinokurudzirwa kuenda kunohloyiwa.

Pega pega petinorwara ngezvitenda zvakaparadzana tisatya kana kuita maharura ekuvhakachira zvibhehlera ngekuti ndikona kunobva ruponeso.

Vantu vanoneseka nezvirwere zvemokodo kunyanyanyanya zvemakumbo vanosisa kuenda kuzvibhedhlera kundiona madhokodheya kuti vawane kudetsereka.

Vantu vanosisa kuziya kuti hai, vasingazwi zvakanaka, ngavaende kunoona madhogodheya vanoita kuti vandohloyiwa zvirimukati memwiri yavokubudikidza ngemhatso idzi dzakanasiririrwa kuhloya vantu.

Peshe peshe, panovakacha vantu kuzvibhedhlera vachino ongororwa ngazi yavo, panezvitumbu zviripo zvinoshandiswa kutora ngazi kubva mumuiri wemuntu.

Vantu vachinge vavhakachira kuzvibhehlera vanokona kutorerwa zvemukati mwenyama dzavo, mvura kana ngazi, zvinoenda kuonasirwa nekuzemenwa, kana kuhloyiwa mumbatso dzakanasirirwa izvozvo.

Vana vedu vatinoendesa kuzvikora, vamweni vacho ngavaendewo vandovandudza bandiko rekuongorora zvemukati mechama memuntu kuitira kuti nyika yedu ibudirire.

Kune zvibhedhlera zvakawandudzwa zvikaiswawo chikamu chevanoongorora zvinoitika mukati memuviri wemuntu. Zvinosisawo kuvandudzwa kupiwa michina.

Mundau dzinohloyiwa muntu, dzinohloyiwa varwere, dzinohloyiwa vatenda, dzirimwo michini dzinoita wokushandisa chiedza kuvheneka, kunyazi mukati mwenyama kuona kuti chiinyi chakashata.

Muzvibhedhlera zvedu kune vakashandira basa rekuhloya zvemukati mwenyama mwedu, veishandisa zvivhiti-vhiti veizopa zvavanenge vaona kumadhogodheya.

Vantu veirarama kune kunohloyiwa ngazi dzedu ,mvura dzemuviri kuti amuna ere zvitenda zvirimo, saka ndokwatinofanire kuenda kana tisingazwi zvakanaka.

Mundau dzinohloya ngazi, zvikararwa, mate, tsvina, mvura inobuda mumwiri. Munofanirwa kunge muchivandudzwavo ichiiswa michina dzinoshanda.

Vanoita nezvekuongorora zvemukati memuviri wevantu vanodawo zvekushandisa zvekuti vakwanise kupngororo zvakanaka uye mbatya dzekuzvidzivirira kubva kuzvitenda.

Ngatidakarireyi kunohloyiwa ngazi dzedu pano neapo ngekuti zviriyo zvitumbu zvinoiswa ngazi yedu yozono hloyiwa zvozopuwa madhokodheya votaura kuti mungazi maonekweyi.

Muzvibhedhleya medu muntu akaendeyo ane chiyaiyo dhokodheya akatama kuti zviri kumbobve pari anoendeswa kunohloyiwa ngazi yake kana gararwa rake dhokodheya votopuwa votodetsera muntu.

Muzvibhehlera mwedu vari kuvandudzawo bandiko rinoita nezvekuhloya makararwa nengazi. Vowanawo imwe michina yechizvino zvino.

Mukati mwemuviri mwedu, mune zvitenda zvinodaro tisingazvioni ngemadziso, patinotenderwa kuenda kundau dzinohloiwa, vanotora mvura dzoidzodzo vondodzihloya.

Vana vadodori vanosise kuende kuweli bhebhi yatinoti isusu nguwanenguwa vanondohloiwa kurikuringirwa kuzwi vana zvitenda zvati zvavabata ere kana kuvadzirira muzvitenda zvingada kuuya .

Tinokurudzirwa kuti tiendese vanamai kana vachinge vazvitakura mazuva avo ode kuguma vanogarire kuzvibhedhlera ngekuti kune ndau yakavakato nasirirwa ine pekuwata.

Vana vadoko vanosisa kuenda kuzvibhedhlera kundorapwa vachibve pavanotanga kubarwa kuguma vane makore mashanu. Zvinota kuti vazvidzivirire kubva kuzvitenda zvaka paradzana.

Nguwa yega yega kakurutu vana vachinge vabarwa panotorwa nguwa yekuoetuka kuzvibhedhlera kohloiwa kuti hai chikumvu chakawe zvakanaka ere.

Vana vedu vadodori pane nguva inozi nge zvewe utano vano sisa ku dondodzerwa mitombo yaka paradzana pazera ravo kudzivirira zvitenda zvaka siyana siyana.

Vana vadodori mukukura kwavo kubva pakubarwa kudzamara vagume makore mashanu vanosisa kuvhakachire zvibhedhlera kuti vadetseredzwe vasabatwa nezvitenda zvakaparadzana.

Vantu vanenge vabara kana kuti vane vana vadoko vanosisa kuenda kuzvibhedhlera kunohloyiwa kuti vaonekwe kuti vari kukura zvakanaka here vana vavo.

Muzvibhedhlera zvirimwo zvinoshandiswemwo, midziyo yakaparadzana, inoyita kuti kana muntu achinge avhakachira chibhedhlera, inokona kushandiswa midziyo iyi, kuri kuhloya nekudetseredza kutsvaka chitenda mumwiri mwemuntu.

Muzvibhedhlera mwedu mwodakadza kuendemwo kana uchinge unechiyaiyo chako. Ngekuti mavavo ngemichina yechizvino-zvino inokubetsera pakuhloiwa.

Mune ungwanda ngwanda hwakasiyana siyana hunoshandiswa nadhokodheya namukoti kuti vakwanise kuhloya vanenge vauya nezvitenda zvavo kuchibhedlera.

Mu zvibhedhlera medu mune zvekushandisa zvakasiyana siyana zvino detsera madhokoteya nana mukoti kuti basa ravo ri reruke.

Tinoda kuti madhogotera edu ashande momazvo, ngekudaro tinosiso kuvapa zvinovakwanisira kuti vashande zvakafanana ngemichina kana zviro zvekushandisa.

Iriyo midziyo yaka paradzana mukati me zvibhedhleya inoshandiswa ku hloya neku detseredza varapwa vachinge va vhakacha kundau idzi vanozo detserwa ndi mukoti.

Tinayo midziyo mukati mwezvibhedhlera zvedu kana makirinika zvinoshandiswa kuhloya kazikurutu vanenga vauya vane ntenda dzakaparadzana mukati mwendau idzi.

Mune ungwanda ngwanda muzvibhehlera zvedu, zvakaita sezvigero, zvakaita sezvisingwana, zvakaita zvenayiti, zvinoshandiswa kakurutu mukusona nemukutunga ganda kana kucheka ganda zvichienderana nentenda yemunhu unonga avhakacha eida kuitwe izvozvo.

Tinezvibhedhlera zvedu , zvinokwanisa kuva nezviro zvazvinoshandisa apo zveyida kuhloya mutenda anenge auya kuzvibhedhlera. Zviro zvo, zvinosiso kuvamo muzvibhedhlera.

Vanthu vane kodzero yekuenda kuzvibhedhlera kunenge kune zviro yakaita semichina yechimanje manje kuti vadetsereke ngemukuwo pavanenge vanohloyiwa nadhokodheya.

Zviro zvinoshandiswa muzvibhedhlera zvinosiyana siyana ngekuti dhokodheya unoda kurapa chiyayiyo chipi zviro zvakona ngazviwanikwe zviripo kuti wandu vabetsereke.

Munguva yebeshamupengo rinozwi Kovhidhi-19 kwakange kune zvimichini zvaipima kudziya kunoita mwiri.

Dzirimwo muzvibhehlera midziyo yakaparadzana inodetseredza mukuhloya nemukudetseredza mukurapa avo veshe vanenge vavhakachira ndau idzi zveshe izvi zvinoitwa kuti vantu vapone.

Zvinowanikwa muzvibhedhlera ,zvimweni zvinoshandisa magetsi. Michina idzi dzinofanirwa kuvandudzwa dzienderane nemukuwo.

Muzvibhehlera zvedu irimwo midziyo kana kuti michini inototolosa nekuhloya kuti muntu ungadai ane chitenda chiri.

Zvibhedhlera zvedu zvotame zvekushandisa, tinokurudzirawo hurumende ngaitengewo zvinoenderana nenguwa kuti madhokodheya awane kudetsereka.

Dzirimwo midziyo muzvibhedhlera mwedu dzinoshandiswa zvakaparadzana kakurutu kudetseredza vana mukoti nemadhokodheya mukhuhloya ntenda dzakaparadzana pamwe apo vantu vauya kuzohloiwa.

Zvirimwo zvinoshandiswa kakurutu muntu anika kubva pabvi kana kuti mwiri weshe ringaaboko zvinoita kuti hayi nyama idzorereke.

Muzvibhedhlera mune mitombo nemichini irimwo inoongorora kuti hai muntu unozwei. Zvichienderana nekuti unozwei panguva yavavhakachira chibhedhlera.

Mu zvibhedhlera medu iriyo midziyo yaka paradzana inodetsera vana mukoti ana dhokodheya muku hloya zvitenda zvaka paradzana varwere vachinge va vhakachirayo.

Zvibhehlera zvedu zvava kuningirika madhokodheya ava kushandawo zvakanaka ngekukasira pamutenda ngekuva nezvekushandisa zvakawanda.

Madhokodheya edu anositama zvekushandisa muzvibhedhleya zvinovapa kuti ivo vasiye kushandira zvibhedhlera zvehurumende veibeura zvavo zvavanozondo shandira.

Muzvibhedhlera zvedu, zvirimwo midziyo inoshandiswa kuti apo kamwe vapwere vabvakacha vanodetserwa pasina zvinonesa.

Tikavhachira ndau dzezvibhehlera tinondoona kuti dzirimwo mudziyo dzakakosha inodetseredza vana mukoti vedu inodetseredza zve madhokodheya edu kuhloya chitenda chetinenge tinacho.

Tinokurudzirwa kuvawo ngezvinotihloya, tirikanyi, kuyitira kuti, peshe peshe patinenge tafunga kuti chitenda chedu chokura tombozvihloya toyenda kuchibhedhlera.

Mukati mwenharaunda yedu dzirimo midziyo dzinoshandiswa kakurutu munhu avhakachira idzi ndau dzkaita sezvibhehleya kuti ahloyiwe kubva muchitenda chake.

Tine mitombo kozovawo zviro zvingwanda-ngwanda, hunoshandiswa nemadhokodheya kuhloya mutenda. Zvinosiso kuva zvakachena, zvakagezwa.

Mune mishini kana kuti midziyo inoshandiswa kudetseredza kurapa vantu apo vanenge vavhakachira zvibhehlera mundaraunda dzatinogara.

Muzvibhedhlera mwedu, hurimwo ungwanda gwanda hwezviro zvinodetseredza mukurapa apo vanachiremba naanamukoti veidetseredza varwere muntaraunda idzi.

Irimwo mitombo mukati mwezvibhehlera inoshandiswa nanamazvikokota ,inoshandiswa ngevaneunyanzvi mukudetseredza nemukuhloya zvitenda zvakaparadzana mumahosipitari edu.

Midziyo inoshandiswa nemadhokodheya yakanakira kuti dhokodheya anoita basa rake ngemazvo eihloya muntu anenge ane chiyaiyo.

Dzirimo midziyo mukati mezvibhedhleramwo dzinoshandiswa mukudetsera mukuhloya vatenda apo vandovhakachira mundaraunda medu kuri kutsvake kupona.

Irimwo midziyo yakanakisisa muzvibhehlera zvedu inoti varwere kana vatenda vagumemwo zvinoita nyore kunanadhokodheya kana ana mukoti kuhloya ndizvo zvakanakira zvibhehlera zvedu.

Tika ningira mu zvibhedhlera zvedu mwetino hamba mu mandaraunda dzedu nemu ndangariro dzedu tino ona kuti midziyo irimwo ino shandiswa mu zvibhedhlera toto ziya kuti ichi chibhedhlera uyu mudziyo ngewe mu bhedhlera.

Iriyo midziyo yakaparadzana mukati mwezvibhedhlera inodetsera vanamukoti nemadhokodheya kuhloya nekubatsiridza veshe vanenge vauya kuzohloyiwa.

Tinokurudzirwawo kuziva zvinoshandiswa nana chiremba kuzvibhehlera zvedu kuti tiwanewo kutenga togara nazvo kumbatso totora teizvihloya.

Tinayo midziyo yakaparadzana muzvibhedhlera mwedu inodetseredza vana mukoti nemadhokodheya munguwa yavanenge veihloya vatenda vanenge vavhakachira ndau iyi.

Kune mapilizi akawanda ane mbando dzakaparadzana anoshandiswa mundaramo dzevantu kudzivirira zvirwere zvakaparadzana.

Muzvibhehlera medu munowanikwawo mune mitombo dzinenge dzakatogara dzina madhogodha kuitira kuti, muntu achinga auya akanyanya kubatwa ngechitenda, vanokwanisa kumudetsera.

Mitombo yechiyungu ,inonasirwa mumphando dzakasiyana-siyana. Pane mitombo inonasirirwa vana vadodori chete-chete. Ngaimwiwe ngevana.

Tinokurudzirwa kuti tikazwa chiyaiyo, ngatirumbei kumadhokodheya naanamukoti, kuzvibhedhlera zvedu, tihloiwe tizonyorerwa mitombo dzekushandisa.

Tinotenda hurumende inogara ichida vandu vayo inondotenga mutombo kubanze kwenyika kuti vanhu vabetsereke vasafa nekutama ngekutama mutombo munyika

Mitombo yedu yechiantu yakavandudzwa ikandodetseredza muzvibhedhleya iri mitombo yechiyungu ngatingwarirei tiende kuzvibhedhlera tinohloyiwa.

Vana vadoodori vanochengetedzwa zvakanyanya ngehurumende. Inovapa kuti vakwanise kurapiwa mahala veihloiwa mahala.

Muzvibhedhlera mwedu kana mundau dzekutengeswa mitombo, munowanikwa mitombo inonasira kana kugadzirisa kuti ngazi kana mafuta emumwiri ayite mashomani.

Zvivhara muromo, mapilizi, mitombo, zveshe izvozvo zvinokona kuonekwa kana muntu achinge ayenda kuchibhedhlera kundohloyiwa.

Muntu kuti akwanise kudetsereka muupenyu hwake kana ane chitenda anosiso kuenda kuchibhedhlera kunohloyiwa onyorerwa mutombo kuti amwe

Tinokurudzirwa kuva vantu vanochengetedza utano wevana, teyigara mudzimba dzedu tine mitombo yakafanana nemitombo inidzivirira kana kurape besha.

Mitombo yechizvino zvino inonasirwa kudetseredza vantu kuti vapone vachirapa makanda avo angadai akakwasharara kana kuva nembishwe.

Dziriyozve mitombo ngekuwanda kwadzo dzinodetsera vantu vane ndenda dzakaparadzana mukati mwekupona kwavo. Saka muntu weshe anechitenda ngaavhakachire ndau idzi.

Tine mitombo yakasiyana siyana imweni mitombo inoiswa muzvigubhuri yotoiswa mutsinga dzako yotohamba muntu unenge awuya akaremba remba unotokwanisa kuwana simba.

Mazuva ano mitombo yaka paradzana yogwarirwa muzvi tumbura zvinoite kuti mitombo uyu paunenge usati wa shandiswa unge waka chengetedzeka usati washanda paunozondo guma kumuntu.

Panguwa yatinokura mundaraunda mwedu mwetinogara taishandisa mushangura kusuka mazino edu zvinezvi dzayo mitombo dzekuhlukuza ndidzona Kuchukucha mazino edu kuti ati mboryo.

Muzvibhehlera medu vanadhogodheya nana mukoti vanowanikwawo veipa vanenge vauya nezviyayiyo zvavo kumitombo yechiyungu.

Mapilizi anouya ari mu mhando dzaka wanda wanda dzaka paradzana zvichi enderana nekuti anorapa chitenda chiri chinonzwe muntu kubva ku muntu chichi enda ku muntu.

Mitombo yedu yechiantu inovanikwavo yeizovandudza. Yeigadzira paphirisi anoita kuti vantu vatopona, vantu vanokurudzirwa kuenda kunohloiwa.

Mutombo yakaparadzana inoenderana nekuti muntu une chitenda chakadini aingozwi weshe weshe muntu unongotora ope umweni muntu ngekuti yakamudetsera.

Mukurwara mazino vazhinji vanoita mbishwe ngekuti vanenge vasina mutombo wekusake mazino. Asi pachipachizvino zvino akuchashandiswi madota kwoshandiswa mutombo wakanasirwa unoshanda mazino zvakanaka.

Mitombo yedu yechiyungu inobetsera vantu vanenge vane zviyaiyo. Veshe vane zviyaiyo zvemadziso mitombo iriyo endai munohloiwa.

Mitombo yedu yechiyungu inowanikwa iri mumbando dzakasiyana siyana asi mitombo iyi yakanaka veduwee inodetsera vantu vane zviyaiyo zvinonyaradzwa apapo.

Kakurutu mukurarama kwakuita antu, kune mafuta ayo mazuano echizvino zvino anonasirisa chikafu chetinorya kuti chisaite mafuta kurya akawanda anoita kuti anounza zvitenda mukati mwendaramo dzedu.

Vantu vazhinji, vanoti mungazi mavo munotama zvimweni zvinodiwe mo. Saka kunemitombo inozopuwa kudetseredza nekututsiridza kuti ngazi yavo inge yakakwana.

Mukurarama kwevantu mazuwa ano vakushandisa mutombo yechiyungu inenge yakachengetedzwa zvakanaka naka mukati mwendau dzeinotengeswa kana dzeinongwarirwa muzvibhedhlera.

Mitombo yakaparadzana irimwo inonasirwa zvineunyanzvi zvemandorokwati kuti vanthu vadetsereke mukupona kwavo.

Chizvino-zvino, dziiriyo mitombo dzakanasirwa, dzinodetsera vantu vachinge varwara, kurapwa zvitenda zvakaparadzana, nezvitombo idzi dzakagwarirwa mune zvakanaka ,mundau medzino tengeswa.

Kare kare vantu vaipona ngemitombo yedu yainokumiwa mumashango mazuwanayi zviro zvachinja muntu unototenga mutombo muchitoro otomwa

Mitombo yechiyungu inoda kuchengetedzwa pakanaka. Muntu ngaachengetedze mitombo pasikasviki zuwa kana mvura . Uye pasingahanirwi ngemwana mudodori.

Mitombo inouya iri muzvigubhu zvakasiyana siyana zvitumbula izvo zvinochengetedza kuti isakasira kushata vantu vasati vaishandisa .

Mapilizi ndiwo mutombo wechimanje manje unenge wakaparadzana asi unopuwa muntu kubudikidza nechitenda chaanenge eizwa mukati menyama dzake.

Tinokurudzirwa sevantu vanorarama mune zvitenda zvakawanda, tizivewo nezvemitombo dzechiyungu, dzatingagara nadzo pamphatso, kuitira tathikabezwa ngousuku.

Mitombo yedu yechiyungu iriyo inobetsera vanenge vane zviyayiyo vanokwanisa kutopona kana muntu aipiwa nachiremba kana dhokodheya.

Kune mhatso dzinoita zvekutengesa mitombo mukugara kwedu, dzinosisa kunge dzakabeuka, kuitira kuti vanhu vaya vanenge varwara vaone kudetsereka ndaramo ipetuke pandau.

Tine mitombo inokwanisa kushanda mukati mwemuviri mwemuntu kana ichinga yapinzwa yeinoshandira mutsinga kana mungazi. Inoita wokubairwa majekiseni.

Mitombo inouya yakanasirwa yeichengetedzwa muzvigubhu, muzvi tambula, muzviro zvakasiyana siyana zvidziyo zvakona. Ndizvo tinosisira kutanga taerenga kuti tiziye kuti unoshandei.

Tinemitombo yechizvino zvino iyo inofanirwa kumwiwa kana muntu achinge audzwa zvaunoshanda kana kuti inomwiwa sei muntu angotori asina ruzivo

Muntu une ganda rake ,dai raite zvingaka, dai raite mapundu ,dai rakakwasharara, unopuwe mafuta ekudzora, anoenderana nechitenda chake.

Mitombo yekumwaa inowanikwaa iri mumbandoo dzakasiyana siyana. Vana vanowanzirwe mbando yekumwaa kuitira kuti vasatambudzika ngekumedzaa mapilizi avanenge vapuwaa, vanozomedza zvakanaka zviri zvekumwaa.

Mitombo yechizvinozvino inongwarirwa muzvibhohleya zvinoita kuti mitombo iyi ingwaririke isakasira kushata munguwa yainenge yakachengetedzwa mundau yeinotengeswa.

Tichinge tavhakachira zvibhedhlera dzirimwo mitombo nemichini dzinotidetsera kuri ikututsire ngazi mukati mwemwiri dzedu kana kuhloya kuti muviri dzedu dzinopandiwa ngei.

Kune mitombo dzakasiyana siyana dzinopiwa vantu zvichienderana nekuti muntu anozwa chitenda chakadii mukati menyama dzake izvo zvaanoona kubva kuzvibhedhlera.

Mitombo yechiyungu imweni aidi kuramba weiimwa, inodawo kuramba weizoenda kuna dhokodheya weihloiwa kuti zvapona ere chitenda nekuti ukarambwa weimwa unenge wotozvikuwadza.

Mitombo yega yega ine manasirirwo ayo anoenderana nekuti muntu unozwe chiini , chitenda chipi ndiana mazvikokota ichizongwarirwa nekutengeswa muzvitoro zvinotengeswa mitombo.

Tine vanoita zvemutombo dzechiyungu veidzinasira. Vazhinji vacho vanowanikwa vari kubanze kwenyika. Tinodzidawo munyika medu kuti dzive dzinenge dzine mitengo wepashi.

Tinokurudzira kuti muntu weshe aziye mitombo yechianhu nechiyungu ingakwanisa kumudetsera kana achinge anechitenda chinomunesa.

Tine mitombo yakasiyana siyana mukati mwekupona medu inorapa zvitendawo zvakasiyana siyana imwe ngeumwe mutombo unonasirwa zvichienderana nechitenda chaunorapa.

Munguwa yega yega vantu vachinge varwara kana kuti vane chitenda chavanacho vanosise kushandisa mutombo unoenderana nechitenda chavo haiwa kukumbira vamweni kuti ndipeiwo mutombo.

Muzvibhedhlera medu nekumakiriniki murimo mitombo inoshandiswa pakupuwa vantu vachinge varwara vanotora avanawo vanopuwa veitsanangurirwa mashandisiro emitombo.

Tinokurudzirwa kutanga taenda kuzvibhedhlera tonoona dhokodheya kana mukoti kana tichinge tine chiyaiyo chatinenge tazwa.

Kune mitombo yakaparadzana yechizvino zvino yakagadzirwa inoshandiswa nemadhokodheya edu kana ana mukoti kuti teshe patinovhakachira chibhedhlera izvi tione kudetsereka ndaramo yedu intake.

Tine mitombo dze chiyungu dzino shandisawo zvaka siyana siyana mitombo idzi dzino kurudzirwa ku shandiswa ne munhu anenge auya ku chibhedhlera kuno hloyiwa na dhokodheya.

Muzvibhehlera mune mitombo yakasiyanasiyana inogadzirwa nekungwarirwa muzvibhokisi zvakasiyanasiyana inoenderana nekuti unorwarei inenge yeionekwa muzvitoro zvinotengesa mitombo.

Dziriyo mutombo dzechizvino zvino dzinorapa nhenda dzakaparadzana zvichienderana nekuti muntu wega wega mumagariro ake nemukupona mwake unozwa chitenda chemuhlobonyi.

Munotengeswa mitombo yedu mumbatso yedu nezvitoro munosisa kunge Mune utsanana nevantu vanoshandamo vane utsanana zvinoita kuti muhlanburuke.

Tinokurudzirwa kushandisa mitombo yechiyungu kana tabva kuzvibhehleya tahloyiwa nadhokodheya namukoti tabhuyirawa mashandisirwo ainoitwa.

Tine mitombo yaka siyana siyana imweni ndeye kuita yeku dzora pa ganda rinenge raka shondozhoka kuti riwane kunaka.

Tinokurudzirwa kuti tidetserewo hurumende, ngekuvaka zvibhedhlera zvinoenda vantu vanenge vanendxondo dzakarashika, kuyitira kuti ndaraunda yedu ichene.

Tinadzo ndau dzinotengesa mitombo yechizvino-zvino. Mbatso dzakona dzinosisa kunge dzakachengetedzwa, dzakachena, dzisinazve zvimweni zvingaita kuti zvingarwarisa vantu, imwo murimo munenge mweitengeswa mitombo.

Ngatigarei pashi sevantu vanode nyika yavo todetsera vana veshe vanenga vapinda mumat ambudziko. Vamweni vabhirwewo zvekudzivirirwa kuti vodzivirirwa sei todetsereka.

Vanoita nezveutano, vane zvimabhegi zvavanohamba nazvo ,zvavanongwaririra dzingava mitombo, inoita kuti mabhandichi ,inoita kuti hayi kana pane waka wakuwara, vakasire kumurapa, kana kuti kupe dzidziso yezvinenge zveide kuitika.

Vana vadodori vano pinda njodzi dzaka siyana siyana kana vaka siwa vega vamweni vanokwanisa kutsva ne moto kana mvura inenge irimwo mu moto tino kurudzirwa kuchengetedza vana.

Ngatikoshesei hutsanana kuvana wedu tivafundise kuti kunyazi kwavari kungava kumbatso kana kuchikora ngavageze nyara vapedza kushandisa chimbuzi ngekutekesana nevamweni.

Vana vedu vechidiki vanowanikwa vane hutenda hwakasiyana siyana vamweni vanomera atinoti manyukira iwawo anoda kuenda kuchibhedhlera kundohloiwa.

Vana vedu vadodori vanosiso kuchengetedzwa zvakanaka. Vane zvirwere zvavanosiso kubairirwa kuti vadzivirirwe ngazviite ngenguva vana vabetsereke.

Tinokurudzirwa kuti tikoshese hutano hwevana vadoodori , tikaona vana vadodori veizi vanoda kudzivirirwa kunyazi kuchikoro ngativayambire vasatiza

Zvirwere zvechizvino zvino zvoramba zveiwanda. Hurumende inorambawo yeivandudza mitombo yadzo kuti ikwanise kudziirira mwana wega wega.

Muzvibhedhlera medu munowanikwa mune vashandi vamweni vasiri vana mukoti kana madhokodheya atinoziya ayani vanenge vatoriwo madhokodheya ezvimweni zvitenda

Kuzvibhehlera kwedu vantu vega vega vanofundira zvinoenderana nemichina dzavada chada kuzoshandisa. Vamweni vakhona vakatoendawo pazvikora zvepaderadera kuti vawane kuhloya vatenda.

Muzvibhedhlera nemumakiriniki varimwo vashandi vakapinza ngxondo vakaemera kudetsera weshe unenge auya achitsvaka rudetsero.

Vashandi vezve utano vanosisire kunge veishanda varipashi pemitemo kana kuti zvisungo zvinoenderana nekushanda kwavo netsika dzinotenderwa mukushanda kwavo.

Muzvibhedhlera munowanikwa mune vandu vanoshandemwo vanosanganisira madhokodheya nevamww vanotohamba veyingobhuya nezvezvitenda zvinenge zvawanikwa ngatiwa yayiyei.

Varimowo vanishanfa muzvibhedhlera, nemumakirinika. Vashandi vanedzakapinza dxondo. Vanoyita kuti weshe unoda kudetserwa vanomudetsera.

Muzvibhedhleya mwedu nemumakirinika edu. Varimwo vashandi vakadzidzira mishando yekurapa antu, yekurapazve zvitenda zvakaparadzana.

Mundau yega yega inishandwa munezveutano varumwo vantu vakadzidzira zvine unyanzvi kudetsera vantu vanovhakachira ndau idzi ngentensa dzavanenge vanadzo.

Kana tichinge taenda kumadhokodheya tikanyorerwe mitombo ngatisaende kanyi kunogara ngatidetsereke teienda kuzvitoro zvinotengese mitombo.

Vanhu vanopona ngekuti munyika mune vanhu vanoita mabasa akasiyana siyana ekuti vanhu vaone kupona. Mumabasawo vanhu vanenge veishandisa michina.

Kuzvibhedhlera medu munowanikwa meiitwawo mabasa akasiyana-siyana. Asi vantu veshe avawo ,vakafundira kuti vadetsere, muntu anenge auya kuzohloiwa.

Muzvibhedhlera mune vantu vane mabasa akasiyana-siyana, asi muntu wetinoramba teikaratadza ngekuziya, ndiye dhokodheya unorapa eishandisa majekiseni.

Tinokurudzirwawo kuti tikurudzire vana vedu vakwanise kuenda kuzvikora zvepadera dera kuti vakwanise kofunda kuti vaitewo mabasa akasiyana siyana.

Muzvibhedhlera medu munowanikwa mune vashandi vakasiyana siyana vakafundira basa ravo rekudetsera weshe wauya kuzodetserwa.

Kana tichinge tanyorera mitombo ndiana dhogodheya nana mukoti. Ngatiende kotenda mitombo iyi kundau dzakaparadzana muzvitoro zvinotengesa mitombo zvakatenderwa ngehurumende.

Munthu ega-ega, achinge anyorerwa mutombo, ndimukoti, kana dhokodheya, unosisa kondotenga mutombo uyu muzvitoro zvine mvumo, zvakatenderwa ngehurumende mubazi reutano.

Tine zuwa ratinorangarira ,zuwa rezveutano ,nevanotengesawo mitombo ,vanorirangarirawo zuwa reutano.

Tinovandudzirwawo nezveutano hwedu, peivhurwa zvitoro zvinotengesa mitombo muntaraunda mwedu kuti vantu vasaneseka kana vachinge vane zviyaiyo.

Mitombo yetinenge tanyorerwa tavhakachira kwaana chiremba kana madhokodheya kana ana mukoti tinosisa kundoitenga mudzimba kana zvitoro zvakatenderwa ngehurumende kutengesa.

Zvitoro zvinotengesa mitombo, zvinosise kunge zviri padhuze nevantu mukugara mwedu kuitira kuti vantu vasahambe mimango yakareba vachinge varwarirwa.

Ndau dzinotengese mitombo mukugara kwedu indau dzinosisa kunge dzine vantu vakafundira zvekunasire mitombo inodetsera vantu.

Zvitoro zvinotengese mitombo, zvawanda maningi asi chode kucherechedzwa ngechekuti zvine maphepha ere akakwana kuitira kuti zvishande pamutemo.

Mundau dzedu dzatinobva zvirimwo zvitoro zvinotengesa mitombo yechizvino zvino yakahlamusuzwa ikanasiswa ngehunyanzvi padera dera kuti pamwe apo

Vantu vane muhlobo wekuda zvinenge zvakachipa, avadi kuenda kwakabhuyiwa kuti kunotengeswe mitombo. Vanode kutenga mutombo dzavanenge vaona ana ngana veitengesa.

Zvitoro zvedu zvinotengesa mitombo zvinosisa kunge zvine magwaro akakwana iye zvakapiwa mvumo nehurumende yekutengesa mitombo yakaparadzana apo vantu vachinge vaendayo kundotenga mitombo.

Tinokurudzirwa kuti tiendekotenga mitombo kuzvitoro zvakatsanangurirwa uye zvinekodzero yekutengesa mitombo

Mukurarama kwedu tinokurudzirana kuti tisangonotenga mitombo kubva kwainotengeswa muzvitorozvo tisina magwaro kana tsamba dzakanaka dzinobhuya chitenda chedu kubva kunanadhokodheya.

Zvinosisa kuzikanwa kuti azvizi kunaka kuti muntu amuka pambatso pake asizi kudarika ngekunamukoti kana kunadhokodheya oamba ekotenga mutombo kwadzino tengeswa.

Mwona mumhatso dzinotengesa mitombo. Munosise kuva mune vantu vanoshanda yaambo, kubetsera vanenge vaya veshe veitsvaga kubetserwa.

Mitombo tinayo mukati mwezvitoro zvinoshandiswa zvinotengesa mune vantu varimwo vanoshandisa ruzivo rwavo kudetsera vauya veida rubatsiro.

Dzirimwo ndau munharaunda mwedu dzinotengeswa mitombo inenge yanyorerwa vantu vabva kunanadhokodheya nanamukoti zvechiendera nekuti vanozwei muchitenda chavo.

Veruzhinji vanokurudzirwa kuenda mundau dzinotengeswe mitombo-zvitoro zvine matsamba zvine mvumo zvakatenderwa ngehurumende, kutengesa mitombo yakaparadzana.

Pane nguwa dzimweni vanoshanda kubazi rezveutano vanobuda kuende kubanze kundodhibana neruzhinji rwevantu, veivaronzera maringe nezvitenda zvingadaro zviri muntaraunda kuti vazvidzivirire kubva kwezviri.

Tinokurudzirwa kuti kana tiine zviyayiyo tizive kuti chiyayiyo chedu chingadei tokwanisa kuwana mitombo yechiyungu yotibetsera topona .

Vezveutano vane nguwa yekubuda kuende kubanzi kundohlongana neruzhinji rwevantu veipa mazano nechenjedzo yekuti chitenda chakadai tinochirapa takadai kana kuti tinodai tisati taona rudetsero rwekuguma kuchibhehlera.

Pane nguva zhinji dzinoita kuti vezveutano vabude kubanze kundohlongana nevantu. Veivapa ruzivo rwakadzama hune chekuita nezvehutano.

Pane nguwa dzinoita kuti vanoshandira muzvibhedhlera nemakirinika vanombobuda kuenda kuntaraunda kodhibana neveruzhinji vechivaronzera kuti hai zvinosisa kuitwa ngezviri kuchengetedza utano.

Vantu vanoshanda munezveutano vanombopotawo veitenderera veinohlangana navantu veivabhira nezve utano kana nezve chitenda chinenga chasimuka

Hurumende yedu inoda vantu vayo inogara yakava wadhudzira zveutano , madhongodheya anodzi endaii muvantu munobaira ,munovapa ruzivo vabetsereke.

Zvinozwi panguwa yega yega chitenda chabuda kana kuti zvimweni zveide kuitika mubazi rezveutano vanosisa kudhibana neruzhinji rwevanthu.

Pane nguwa dzinoenda veutano kubanze veindopa ruzivo kuntharaunda ine maringe ngezvitenda zvinenge zveida kubuda kana zvirimwo panguwa yakona iyoyo.

Vezveutano panguwa imweni vanodhibana kana kuhlongana neve ruzhinji kumapande akasiyana siyana vechivabhuira zvakanakira kuchengetedza utano.

Vezveutano, vane nguwa dzavanoda muzvipatara nemuzvibhedhlera, vachiende kubanze kundodhibana neveruzhinji, vachivape ruzivo maererano nezveutano.

Zvirongwa zve hurumende zvakabayi siyana siyana asi sevantu vanoda nyika yavo nevanoziva zvavanoita nezveutano ngatiendeyi tinotsigura zvirongwa izvi.

Ntombi kana kuti vasikana kana kuti tsikombi vane nguva yekugara veibhuyirana ngemashoko ekungwarira mitezo yavo yakafushika kuti vasabatwa ngezvitenda zvakaparadzana.

Tinokurudzirwawo kuti tiendese ndombi dzedu kunonga kwanzi kuri kundotaurwa mashoko anoenderana nendombi kuitira kuti tisava vantu vanosarira kumashure.

Vanhukadzi pashi rino reshe mundau dzakaparadzana, vanosisa kuva veifundisana kana kufundiswa maringe nezvekubara kana kubarana kakurutu kuchengetedza mitezo yavo yakafishika.

Vana mai vanokurudzirwawo Kushanyira zvibhedhlera kana veida kuziya nezve kuronga mhuri nezvinoshandiswa pakuronga mhuri yawo.

Vezvehutano, vanoramba vakafundisa vantu vechikadzi nenyaya dzekuronga mhuri. Veyitodetsera avo vanenge vasarudza kuti voronga mhuri yavo nenjira iyi.

Vakuru vano kurudzirwa kupawo mazano, kuvana vechikomana vadiki, maererano nezveutano hwavo hwenhengo dzesikarudzi.

Tinodakara kuti madzimai anoramba eiyeukwa maererano nezveutano . Anofundiswawo nzira dzekuzvichengetedza pabonde uye kuti vangadzivirira sei mimba dzisina kurongwa .

Kubara kana kubarana kwerudzi kwedzinza kunosisa kukurukurwa ndiko kuti vantu vapone vana vavo kana kubare vana vavo zvisina ngozi.

Vezveutano vanofundisawo vasikana kuti vazive nezvekuenda kunguva yavo, veizovapawo zvinovadetsera kuti vaende kunguva yavo vasingahluphiki.

Vezveutano vanenguva dzevanoreketera vanasikana, ndombi, tsikombi, apo vanenge veinasirirawo kuita vana nekugadzirira kuita mhatso dzavo.

Vantukadzi kakurutu mukubara kwavo kana kubereka vana vanosisira kudzidziswa kuti mwana unoita mabarirwei.

Vantukadzi vakazvitakura kana kuti vanemimba vanosisa kuenda kundohloyiwa kuzvibhehlera kuitira kuti nguva yavo yavanozobereka vasaita dambudziko.

Munhu anenge eita zvekurumba, nekukabe bhora, zvekunxahle bhora nemitambo yakaparadzana inoda simba, kune zvinoshandisweyo, mitombo inoshandisweyo panguva yavano kuvara.

Kune mitombo dzino nasirirwa vantu vanoyita zvekurumba, kana vano tatamudza nyama dzavo kuri kugwinyisa mirunda, apo kamwe vachinge vari kuyita izvozvo.

Tine mitombo dzakasiyana-siyana dzinoshandisirwa vanenge veiita zvemitambo, asi mutombo mukuru mutombo wekugwinyisa nyama dzakhona.

Vanoita ngezvekurumba, voita ngezvekutatamudze nyama, vanoita nezvekugwinyisa makodo, vanoita nezvekugwinyisa mirunda, vanosisa kunge veimwe mvura yakawanda munguwa yavanoite izvovzo.

Vanoita zvekurumba rumba zvekutatamudze nyama nekugwinyisa makodo nekutatamudza mirunda iriyo mitombo Ine chekuita neizvozvo.

Tinokurudzirwa kuitawo zvemutambo takachenjerera kuti tisakuvara mutsipa dzedu. Zvanyadaro kuzvibhedhlera zviripo zvinotidetsera kana takuwara mutsipa.

Tinokurudzirwa kuti kana teyiita zvemitambo tisangorumba kana kugwinyisa nyama dzedu ngatiziyewo kuti mvura mutombo tomwa yakwanda.

Vanoita zvemitambo vanokurudzirwa kutasamura tasamura nyama dzawo kuti dzigwinye pamwe nemabhonzo vasada kuramba veitora maphirizi ekugwinyise nyama.

Vanoita ngezvekurumba vanoita ngezvemutambo wekutatamudza nyama vanosisira kumwa mvura yakawanda unova ndiwo mutombo mukuru pavanenge varashikirwa ngemvura yakawanda.

Vamweni vanodakutatamudza nyama dzavo, vamweni vanoda kugwinyisa makodo, vamwenivo ndovanoda kugwinyisa mirunda. Dziriyo mitombo dzinovabetsera kana vachinge vakuvara.

Vanoita nezvekurumba, zvekutatamudze nyama, zvekugwinyisa makodo, zvekugwinyisa murunda kune mitombo yakanasirirwa avavo panguwa yavanorwara kana kuremara.

Vanoita ngezvekurumba ,kutatamudze mirunda, kugwinyisa makodo, vanosise kumwa mvura yakawanda, kuitira kupetudzira mvura yavanenge varasha mukurumba kwavo.

Mukupona kwedu, tinawo mazano akawanda, mitombo yakawanda uye yakaparadzana, inodetsera mukurapa zvitenda zvakaparadzana.

Vemuzvibhedhleya vokurudzira vantu kuti vaziyewo dzimweni michina dzinoshandiswa nemadhokodheya ngekuti vantu vokurudzirwa kudzitengawo kuzozvihloya varikumhatso.

Mukugara kwevanhu vechitema mitombo yechiyungu yekusuke mazino inga isingazikanwi, chaiyeyo madota nemishanguraa.

Iriyo midziyo yakaperadzana yakanaka zvirokwazvo inodetsera apo peshe patinenge tavhakachira zvibhedhlera kuti tindohloiwa, tichishandisa mishini yechizvino-zvino.

Vantu ngavasaita sevantu vakafa pashi sehari. Ngavave vantu vakachangamuka voshandiranawo nenguwa voshandisa zvivhiti-vhiti kurapwa.

Mukurarama nemukugara kwevantu vanosisira kunge vane kodzero nekukona kuhanira zvekufunda nezvekuchaya rundare kuti vazwe mashoko panguwa yaanenge eidiwa.

Vanthu kubva pashichigare vairya makomboti dzinozwi nzinde kuri kugwinyisa nyama dzavo kuti vararame zvakanaka.

Mitombo yedu yechianhu, yakanaka maningi, inodetsera, ayina zvayinotutsira mukati mwenyama mwemuntu, zvinozopa chimweni chiyayiyo chawanga usingazwi.

Kubva nekubva, pasichigare, madziteteguru edu ayidla mitombo yechinyakare, kurikugwinyisa nyama dzavo nekuzvirapa kubva mudenda dzakaparadzana.

Mukugara kwedu, mundarawunda dzedu nemumamizi medu, vantu vanoshandisa bhedhlani kana kuti gavakava kurapa zvitenda zvakaparadzana. Kubva kuvantu kuguma kunehuku, zvipuka zvakaparadzana.

Ngekudaro hurumende irikuramba yeibonga vantu veshe varikuite zvemitombo dzechianhu kuti vakurudzirwe vadzivandudze dzidetsere.

Ndizvo mitombo yepasichigare yechinyakare chedu mukurarama kwedu, dzaiyayo nzinde mukati mwemakwasha, dzaiita kuti madziteteguru edu apone kunyange eirwara.

Tinokurudzirana sevana vevhu kuti ngativeyi zive chinyakare chedu tichisimudzire muntaraunda dzatiri tirambe tei chengetedza magwasha anotipa mitombo.

Tinayo mitombo yakahlonganisira uchi, inobva mumakwenzi edu isina zveinoiswa kana kututsirwa asi yeitoshanda kakurutu kudzasa kurumba kwebasa.

Tinokurudzirwa sevagari vemunyika vanodawo nyika yavo vadetsere vantu kuvandudzawo mitombo yechianhu voinasirisa voiisa muzviro zvakaningirika.

Zvirwere zvakaita sendimu, neuchi nenagehlani zvinhu zvaishandiswa kare kurapa ndenda dzakaparadzana mwukati mwemwiri dzevanhu dzevantu. Nazvino dzichiri kushanda izvozvo.

Mitombo yechakare kare yakawanda yakasiyana siyana gangaidzei inosanganisira mararanje, mandimu, zvinachi zvichiita kuti vanthu vapone mundaramo yavo.

Karetu nekaretu tairya mathapa waiya mutombo wemene waidetseredza nemazuwa ano unongowa mutombo kakurutu wabikwa zvakanaka kana kutswanywa tswanywa unorape zvitenda zvakawanda.

Pane vanamazvikokota vakazvipira kuitira kuti nhaka yedu ikwanise kuyenderera mberi vakwanisa kutora mitombo yechivantu veinasira mitombo yekudzora.

Ngatifarirei kushandisa mitombo yedu yechinyakare iyo inodetsera pasina muduso uye isingamutsi zvimweni zvitenda mukati momuviri dzedu.

Makare kare edu kubva pasichigare madzitateguru edu aishandisa nzinde kudzirapa kubva kuzvitenda zvakaparadzana.

Tinokurudzirwa kuti tiveo tinoda zviro zvinogadzirwa nevanao vemuno teivatsigira kuti varambe veiona simba rekugadzira zvakawanda .

Mitombo yedu ye chi anhu yo wandudzwa nana ma zvikokota kuiita kuti idetsere vantu vachiisa mu mapirizi vantu voto wana kupona nguva iripo .

Mitombo yedu yechikare kubva padziko yakuchichwa nekuvandudzwa ngevechizvino zvino yeichingwarirwa muzvitumbu zvakanaka.

Makare kare mukugara vakuru vedu madzitateguru vaishandisa nzinde makomboti mukuzviraramisa vasati kvauya chiyungu chaayo mazuwa anaa.

Tinewo mitombo yechianhu inonyanya kushandisa mashakani vakuru vedu vanoramba vakatibhuyira kuti dzimweni mbuti mashakani adzo mitombo.

Mitombo yedu yepashichigare, nanyamashi unouyu ichirikushandiswa mundau dzakaparadzana kurapa zvitenda zvakasiyana-siyana, kakurutu, muntu asati aenda kuchibhedhlera.

Mitombo yedu yechiantu inokwanisa kushandisa mashakani nzinde kana maruwa uye vana vanobarwa nedzimwe mbiti inoshanda semitombo .

Mitombo yedu yechiantu yaakuvandudzwa kuitira kuti muntu weshe akwanise kuishandisa asingatyi. Yoiswa muzvigumbure kuti muntu ashandise eiziya zina rakona.

Mitombo yedu yechianhu, imweni yakhona tinokwanisa kutoirya semuriwo vantu votokwanisa kupona vasingaziyi kuti vari kudzirapa.

Mukurarama kwedu kubva pashichigare, kune mitombo yakaparadzana, yataichwanya chwanya teirya kuri kuita kuti ndaramo iende kumberi kana kupetuka pandau.

Tinadzo mitombo dzechivantu, dzechibhoyi, dzemagarire edu, dzinodaidzva nguwa imweni kuti makomboti. Vamweni vanodaidza kuti maguchu.

Makara kare pashi chigare inga kusati kwane zvibhedhlera vantu vaitshwanya tswanya mitombo yawo veitozviponesa nekumwa kana kurya daramo yeienda mberi.

Mitombo yechianhu vamweni vavakutoita kuti vawane chekuvararamisa mukati meupenyu hwavo veikuma veiunganidza veitengesera vamweni.

Tine mitombo yedu yemagwasha yakazara muntaraunda mwedu. Vantu vanosise kuziva mitombo dzinowanikwa muntaraunda mwavo kuti vadetsereke.

Vanoita nezvemutombo dzechiantu vane hutsinye havadi kuzikanwa kuti vanoshandise mitombo dziri ngekuti vanoda ivona kurapa vemene veipa mutombo.

Tine mitombo yechianhu inokwanisa kutorwa mashakani nemaruwa akona zvohlanganiswa zvotwiwa mundu otokwanisa kupona.

Kakurutu mukurarama kwevantu vatema munyika yedu yeZimbabwe vantu vano kurudzirwa kuzwi vasanyanya kurumba kunotenga mitombo yechiungu ngekuti ine zvifo pane imweni nguwa.

Mapopo anotorwa semuchero nguwa zhinji mumagariro edu asi tsangu dzakona dzinoshanda semutombo kune avavo vanenge veizwa nhenda dzakaparadzana.

Mitombo yedu yechianhu imweni yakhona tinoshandisa mashakani kumatwa kana kumaomesa tozoiisa mumuriwa watinorya zuwa ngezuwa.